Tsinzukhi nga ela tsinzukhi tsino tsili tsingali naabi tsinzuukhi tsino tsewambile atwela, waliwo tsinzukhi tsili khupamburukha nga ela tsinzukhi tsino tsyekhaale khu shindu shiwaanga.

Shiyu mwesi tsintsukhi tsikona elah shiyu shino bashiboyelekho kumukosi kumukosi kuno bakuboyile angaki khusisaala elah abundu we shiyu shino waliyo kamasafu

Umundu ela nga umundu yuno umuzungu, umundu yuno akwalire khakuubo khawaanga ela nga khumukhoono kwewe khulikho i'tatu

Lugudo ela lugudo luno lwa kolasi khu lugudo luno khulikho tsimootokha tsili khukendelakho nga ela khulikho ni tsipikipiki, abundulo we lugudo luno waliyo yesi bakulisila kamafura.

Buuyu, ela nga buuyu buno bwe busisila, buuyu buno bulikho khafwiti ne imbofu ela nga khulwanyi khulikho liloba ela nga abundulo we lulwanyi waliwo bunyaasi ubuliwo.

Abandu babili nga ela abandu bano basaani ela nga baamali, mutwela khu basaani bano awambile imimbo mumikhono kyewe ela nga bombitsana bemikhile mumulyango ela nga bakwarire tsikofila.

Bunyaasi elah nga bunyaasi buno bukaali naabi bunyaasi buno kumumu kwabwosha elah nga bunyaasi buno bwayoma, akari ebunyasi buno waliwo shisala sitwela

Abandu babili elanga abandu bano bimikhile khumabaale nga kamabaale kano kali hakarkari wekameetsi elanga hatse hali ukhwilabula.

Umwana umufiti nga ela umumali, umwana yuno e'khaale khukhabalaza i'bulafu we'nzu i'burangisi wo'mwana yuno waliyo shisaala nga ela waliyo ni tsingubo tsyesi banikhile

Tsimbusi nga ela tsimbusi tsino tsili tsingali, tsimbusi tsino tsili khutima nga ela tsenyusile lufumbi, umundu mutwela emikhile i'burangisi we'tsimbusi tsino ukundi emikhile i'nyuma nga ela waliyo ni bisaala biliyo ni lukingi luboofu

Imotokha ikesa balambuzi elanga imotokha yino ilikhukendela khulugudo habundulo we lugudo luno waliyo buyasi buleyi elanga bukali mubunyasi buno mulimu bisaala bileyi elanga haaze khali ukhwilabula.

Umwana elah umwana yuuno umukhana elah umufiti umumali umwana yuuno wakwarile isaati i'wanga elah nga abundulo omwana yuuno aliwo tsimbawo

Tsikhafu elah nga tsikhafu tsino tsingaali tsikhafu tsino tsili khukhwaya elah nga tsilikhukhwayila mu'bunyaasi bukaali elah nga bunyaasi buno bwamiliya inyuma wetsikhafu tsiino waliyo bisaala bileeyi

Inzukhi, ela nga inzukhi yino imboofu, inzukhi ili ni tsimoni tsimali ela nga inzukhi yino yekhaale khu khamuli khawaanga.

Umukhasi nga ela umukhasi yuno umumali umukhasi yuni agwarile ingubo iwanga nga ela asudile biindu khumurwe gwewe inyuma womukhasi yuno waliyo imootokha indwela.

Shimuli, ela nga shimuli shino shibonekha bulaayi ela nga shamiliya, shimuli shino khulikho inzukhi ilikho ela nga yekhaale khungaki.

Khagudo kheliloba ela nga khagudo khano khatsa khagama khukhayu akhaliwo khayu khano bakhimbaka nga barambisa liloba ni gamabaati abundulo wekhagudo khano waliyo bunyaasi bugali habundu handi waliwo inimilo nga inimilo yino ilimo gamadore habundulo wekhaayo khano waliwo shisaala shiboofu ela nga inyuma wekhaayu wabonekhelayo khagingi khafiti.

Tsitsoofu nga ela tsitsoofu tsino tsili musanvu, tsitsoofu tsino tsimboofu nga ela tsili ni kamayembe tsitsoofu tsino tsemikhile mubunyaasi nga ela i'nyuma we'tsitsoofu tsino waliyo bisaala

Khagudo khafiti elanga khagudo khano kheliloba khagudo khano khaleyi khabundulo we khagudo khano waliwo bisaala bikali elanga bileyi

Shisolo, ela nga shisolo shino shiboofu, shisolo shino shili ni kamayembe ela nga waliyo khanywinywi khamali khakhemile khushisolo shino shisolo shino shemikhile mubunyaasi nga elah bunyaasi buno bukali ela nga buleyi

Babaana ela nga babaana bano bali bakali naabi, babaana bano bali khutimila khukhagudo khelilooba ela nga a'bundulo wekhagudo khano waliyo bunyaasi ni bisaala biliwo

Babaana basoomi nga ela babaana bano mulimo bakhaana ne basinde, batwela khubaana bano basutile kimikhoono chabwe a'ngaki

Tsikofila tsingali nga ela tsikofila tsino batsirele khumudaala kwesi bakulisila ibindu tsikofila tsino mulimu imali.

Umundu ela nga umundu uyuno abonekhana khuba nga umusani, umundu uyuno mu mikhono kyewe awambilemo isimu ela nga umundu uyuno ali khumiina isimu yino.

Abandu ela nga abandu bano bali badaru abandu bano bali khugendela khukhagudo khe liloba ela nga basudile tsikhu khumirwe gyabwe habunduli we'lugudo luno waliyo bunyaasi ni bisaala.

Shibila nga ela shibila shino shibofu nga ela shili khukhakingi shibila shino shilimo bisaala bikali elanga bisaala bino bileyi.

Abandu ela nga bandu bano bali bataru abandu bano bekhale mukhaato khafiti mutwela khubatu bano awambile ingasi ikeesa ilyaato ela nga ilyaato lino likhaale mumeetsi kenyatsa ela nga kamakali ela nga khatse hali ukhwilabula.

Tsimwanyi elah nga tsimwanyi tsino tsili tsingali tsimwanyi tsino bamakhutsibula elah nga mulimo kimikhono kyo'mundu umubesemu nga alikhutaya tsimwanyi tsino ni'kyimikhono kyewe

Inzukhi nga ela inzukhi yino imboofu inzukhi yino ili khupambulukha nga ela esi ili khupambulukhila waliwo bimuli biliwo

Umundu elah Umundu yuno ali mutwela wawambile emimbo khumabeka kewe elah nga wimikhile khu'luguddo lwe liloba umundu yuuno ali nitsikhafu elah tsikhafu tsino tsingaali tsikhukendela khu'luguddo khweliloba elah nga tsenyusile lufumbi abundulo weluguddo luno iliwo bunyaasi ni kumushiru iburangisi wewe waliyo tsinzu itsiliyo

Butimba nga ela butimba buno nibwo bwesi barambisa khuwamba tsingeni butimba buno bubwofu khatwela khubutimba buno khawanga

Bakhasi elanga bakhasi bano bamali bakhasi bano bakali elanga bakwarile ibindu mumakosi kabwe mutwela khubakhasi bano khasutile umwana khumukongo kwewe.

Umukhaasi nga ela umukhaasi yuno umumali, umukhasi yuno ali mukhatale nga ela khatale khano khakulisa bibala nga ela mubibala muno mulimo tsinanasi, kamarofu, kimiyembe ni bibindu bibindi

Umundu ela umundu yuno umumali umundu yuno akwarile isaati imbesemu nga elaa asutile ibindu khumurwe kwewe

Bisoolo ela nga bisoolo bino bikali, bisoolo bino bili ni kamayembe ela nga bisoolo bino byemikhile mubunyaasi nga ela bunyaasi buno bwayooma, i'nyuma webisoolo bino waliyo shisaala shileyi

Shikombe ela nga shikombe shino bashikhasile khumeeza habundulo we'shikhombe shino waliyo shekhulya oba shesi banywela khu kyayi

Umundu nga ela umundu yuno umuzungu umundu yuno akwalire i'mbaale i'nyimbi nitsi slipper nga ela wemikhile khwibaale liboofu umundu yuno wawambile imimbo mumikhoono kyewe, a'bundulo wekamabaale waliwo kameetsi